Geejiba, turizimii fi immigireeshinii. Turizimiin biyya kana keessatti iddoo itti baayyee bashannanan, lafti baayyee deemanii yeroo boqonnaa ofii, yeroo hojii irraa gara manaa ofii deebi'an dhaqanii itti bashannanuu danda'anii dha.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraalee akka danuu nyaadhee garaan koo baayyee na gammadaa miti, na dhukkubsachiisa jechuudha. Kanaafuu lamuu hin nyaadhu.

Mana jireenyaa guddaa baay'ee bareedaa ta'e tokko osoo ijaarrattee keessatti kan gammaddu sitti hin toluu laata! Mana bareedaa, mana jireenyaa bareedaa ta'e hojjettanii keessa jiraachuu caalaa maaltu nama gammachiisa!

Faashiniin meeshaalee biyya alaarraa gara biyya keessaatti galan meeshaalee faashinii ammayyaa ta'an baay'ee isaanii kanneen biyya alaarraa biyya keessa galanidha.

Manneen dhugaatii, manneen nyaataa Manneen dhugaatii keessatti akkasumas manneen nyaataa keessatti baayyeen yoo jiraatan illee baayyeen isaanii afaanii nyaatas dafanii namaa gaggeessan.

Alaabaa fi asxaa jedha. Alaabaa fi asxaa jechuun biyyi tokko kan isheen ittiin beekamtu yookiin fageenya irratti ilaaltee alaabaa biyya tokko yookiin immoo asxaa biyya tokkoo ilaaltee biyyi kun abaluudha jettee kan ittiin adda baaftu alaabaa yookiin asxaa jedhuu jechuudha.

Meeshaalee manaa. Mee haadha manaa Koo, meeshaalee manaa kana ni bareeda jettee bitatte moo mee eessa ka'uudhaaf bitatte? Deebisii galchi siin jechuu nan sodaadhee.

Ispoortii Ispoortiin, gosa ispoortii addaa addaa jaaladha. Osoon yeroo koo gubee yeroo hundumaa iddoo ispoortii deemee taa'ee ilaalaa oolee yookiin immoo

Muuziqaa dhaggeeffachuun baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan nama bashannansiisudha.

Kuduraalee fi muduraalee nyaachuu waanan jaalladhuuf yoon nyaadhummoo keessa kootti maaltu ta'aa kanan jedhu natti dhagahama.

Geejjibaafi konkolaataawwan: Geejjibaafi konkolaataawwan jechuun kanniin namoonni bakkaa bakkatti ittiin socho'uu danda'aan yookiinimmoo meeshaalee qabanii geejjiba kanaafi konkolaataawwan jiraniin bakka bakkatti socho'uu danda'aan geejjibaafi konkolaataawwan jedhamu.

Alaabaa fi asxaa Yeroo hundumaa alaabaa fi asxaa kan ijaan arguu barbaadu yookaan arguu kanan barbaadu baayyee jaalladhu iddoo hojii kootti illee ol baasee fannisee kaa'uu kanan jaalladhu, alaabaa abbaa gadaa kanan baayyee jaalladhu , kan baayyee na gammachiisu, na boqochiisu.

Beeksisa Biyya kana keessatti bakka barbaadan, hojii barbaadan galanii hojjechuuf beeksisni gahaan hojjetamaa hin jiru. Dhaabbanni dhuunfaas ta'ee dhaabbata mootummaa irraas

Uumama uumaan bareechee naannoo kee keessatti harka waaqaatiin hojjetaman, nama bareechan, nama gammachiisan, naannoo keessatti kan sammuun namaa ilaalee itti gammadu baay'ee jira. Uumama akkasii ajab nama jechisiisa!

Uumamaa fi naannoo jedhaa, uumama jechuunii waanta waaqayyo ta'i jedhee taasisu jechuunimmoo wanta waaqaan uumame yoo ta'u naannoo jechuun immoo naannnoo nuti irra jiraannu yookinimmoo naannoo biyyi tokko irra jiraatu yookin uummanni tokko irra jiraatu.

Hojii Hojiin waan tokko dhalli namaa isa malee jiraachuu kan hin dandeenye yoo hojjetan immoo bu'aa gaarii maallaqa gaarii irraa argachuu kan danda'u yoo hojjetan. Kanaaf hojiin kabaja qaba.

Alaabaa fi Asxaa Alaabaan biyya sanaa akkam bareeda! Akkam namatti tola! Asxaan isaa (faajjiin isaa) akkam baay'ee namatti bareedu! Ija nama hawwatu ture.

Beeksifni kun osoo yeroo hundaa hin bahu ta'ee bakka hojii duwwaa qabame sanarratti dhaabbata dhuunfaas ta'ee dhaabbanni mootummaas hojiitti nama bobbaasuuf gahumsa hin qaban yoo beeksisa baasuu dhiisan.

Meeshaaleen miidhaginaa ani argisiifadhee gabaarraa bitadhe kun akkan yaade naaf hin taane. Akkan yaade naaf hin ajajamne. Na hin gammachiifne.

Uumamaa fi naannoo Malummaan uumamaa harka waaqaatiin uumama naannoo kana keessatti argamu manoonni akkasii jiraa laata? Haa mul'atu iyyuu malee

Dhugaatiiwwan naannoo keenya jiran tokko tokko kanneen nama macheessantu baay'ata. Kanaafuu naannoo barbaadnee argachuu dandeenya

Muuziqaan biyya kana keessatti kan baay'inaan garuu kan baay'ee nama gammachiisan illee miti. Dadhabina namoota muuziqaa kana hojjatan ta'uu maal akka ta'e hin beeku garuu nama gammachiisuuf gahaa miti.

Bu'uraalee misoomaa Bu'uraaleen misoomaa biya tokkoof baay'ee barbaachisaa ture. Garuu immoo akka yaadame, bakka yaadame fi akkaataa itti hojjetamuuf karoorfametti hojjetamaa hin jiru.

Maashinoota Maashinoota barbaadnu yookaan maashinoota kan barbaadu baayyinaan gurgutaan maashinoota barbaadu keessatti illee maaf argamuu hin dandeenye? Maal akkan godhu?

Siyaasa Siyaasni biyya kanaa bifa bareedaa ta'een geggeeffamaa jira natti fakkaata. Sababni isaa, bifa diimokiraasii ta'e tokkoon geggeessuu danda'anii laata?

Meeshaalee barreeffamaa. Meeshaalee barreeffamaa bitachuuf jedhee deemee wantan barbaade argachuuf baayyee dhama'aan ture. Garuu argachuu hin dandeenye. Tarii hin jiruu laata biyya kana keessa?

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo. Tajaajila bu'uuraa kanneen biyya kana keessatti bakkaa bakkatti irra socho'uuf kan baayyee nama gargaaraniidha.

Mana jechuun waliigala mana namni keessa jiraatu yookiin ammoo mana jechuun mana itti namni walitti qabamee gareetinis haata'u dhuunfaadhaan keessa jiraatu yoo ta'u, mana jireenyaa jechuun ammoo maatii tokko ta'anii mana tokko keessa waliin galanii jiraatanii jechuudha.

Kitaabot, matseetii fi gaazexaawwan. Yeroo baayyee gaazexxaawwan biyya kana keessatti argaman kan yeroo isaanii eeggatan miti. Odeeffannoowwan dabarfamuu hin mallee fa'aa irratti dabarfamanii argamu. Wantoota hin barbaachifnes irratti argamu.

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa baayyeen hawwan turee, osoon argee bitadhee baayyeen hawwa. Garuu mana Meeshaalee gurgurtaa yeroon deemu Meeshaalee miidhaginaa argachuu hin dandeenye.

Ogummaa fi aadaa. Ogummaa hiriyyaan koo tokko ogummaa addaa ni qaba. Kan Waaqni uumaan isa badhaase, kan inni ittiin itti jiraatu ogummaa gaarii uummata isaa keessatti kan baayyee aadaa isaa kabajees jiraatu.

Kitaabota, matseetii faa fi gaazexaawwan Kitaabota biyya kanaa wantan barbaade iddoon barbaade tti mana kitaabaa garaa garaa dhaqee sirnawwan garaa garaa irraa dubbisee waan keessa kootti tole baay'ee das naan jedhy baay'ee kan na gammachiisu

Daldalaa fi gabaa Daldala kana keessatti namni waan hojjetee bu'aa gaarii hin argannetti dogoogora . Bakki dogoogora illee namoonni baayyinaan itti hirmaatanidha.

Kuduraalee fi muduraalee Yeroo baayyee namoonni kuduraalee fi muduraalee baayyee jaallatu. Hamma nyaata kana irratti fixan yookaan immoo kuduraalee fi muduraalee irratti fixan, kanneen biraa osoo fayyadamanii moo kam wayya? Akkamitti kana fayyadamuu?

Amantaan qabu tokkotti baay'een gammada, baay'een itti boona sababni isaa waanan naaf ta'a jedhee keessa kootti filadhe, keessi koo filate amantiiwwan jiran keessaa amantaa kootti baay'een gammada. Naaf ta'a jedheen filadhe waan ta'eef.

Bu'uuraalee misoomaa maaliif bu'uuraaleen misoomaa biyyi Kun bu'uuraalee misoomaa maal fa'aa hojjettee qabdi? Mootummaan biyya kana bulchu dhimmoota bu'uuraalee misoomaa maal itti kennee jira? Waanti hojjetamu maaltu jira amma?

Kaleessa ganamaan mana gurgutaa Meeshaalee deeme sababni isaa immoo faaya yookaan Meeshaalee miidhaginaa garuu achitti meeshaalee garaagaraa argachuu hin dandeenye. Faayaan ani barbaadu tarii badaa jiraa laata?

Joogiraafiif seenaa; akkaataan argama biyya kanaa yookiin akkaataan kaartaa biyya kanaa baayyeensaa wal nama jalaa dhaya. Seenaan biyya kanaa kan barreeffamee jiru baayyeesaa Seenaa dhugaarrattii .

Arkiteekcharii fi ijaarsa Ayi arkiteekcharii biyya kanaa! Ayi ijaarsa biyya kanaa! Akkamiin namatti tola! Akkamiin nama ajaa'ibsiisa! Yeroo hundumaa osoo as taa'anii akkataa biyya kanaa ilaalaa oolanii sanarra boqonnaa argata ture.

Oduu irraa waan tokko waan argamu hin qabu. Haga teenyee hiriyyoota keenya wajjin haasawaa yookiin oduu garaa garaa haasa'aa yookiin odeessaa turre osoo hojii irratti bobbaanee, hojii keenyaan bu'aa tokko arganna.

Biyya keenya keessa hoggantoota bebbeekamoo baay'ee nama gammachiisan, baay'ee nama tajaajilan, biyya kana gara fuulduraatti adeemsisuu baachuu kan danda'an baay'ee qabna. Hoggantoota akkasii qabaachuun kan baay'ee nama bohaarsuu fi kan baay'ee nama gammachiisudha.

Qonna Qonna akka naannoo keenyaatti kan namoonni baayyinaan irratti bobba'anii jiraatan yemmuu ta'u, bu'aa barbaachisu argamsiisaa hin jiru, akka eegamus kennaa hin jiru galmi isaanii gahaa hin jiru.

Biqiltoonni biyya keenya keessatti argaman baay'een isaanii wantoota babbareedoo qonna jalatti fayidaa qabanidha.

Meeshaaleen adda addaa mana gurgurtaa sana keessa jiran gosoota garaa garaa kan nama hawwachiisan, ilaaluuf kan namatti tolan, kan baay'ee gaarii ta'an fi addadha!

Eleektirooniksii Mana eleektirooniksii garuu eleektirooniksii fi mana eleektirooniksii waan barbaadde argachuu hin dandeessu, waan barbaadde illee sirreeffachuu hin dandeessu.

Meeshaalee manaa Meeshaalee mana keessaa kan itti fayyadamnu isa malee, isaan malee hojjetachuu kan hin dandeenye, isaan malee jiraachuu kan hin dandeenye, irra taa'uufillee, irra buluufillee, irra rafuuf illee wantootni nu barbaachisan hundi isaanii meeshaalee koo mana keessaa baay'een jaalladha!

Biqiltuun naannoo keenyatti argaman baay'een isaanii mancaatii irra gahaa jiru. Sababa hongeedha ta'ee maal akka ta'emmoo hin beeku garuu baay'inaan biqiltoonni naannoo keenyarraa manca'aa jiru.

Qonni biyya kana keessatti lafee dugdaa biyya kanaa kan ta'e qonnadha. Garuu immoo namoonni baay'een qonna irratti bifa ammayyaa ta'een hojjataa hin jiran. Kan fuulduraatiif hojjachaa jiru malee. Kanaafuu egereen qonna kanaa nama yaaddessa.

Amantaa Amantaa jechuun dhalli namaa tokko itti amanee kun naaf ta'a yookiin immoo kun na baasa, naaf ta'a jedhee sammuu isaatti yaadee, osoo namni isaaf hin filatini waan sammuu isaa keessa jiru sanatti amanu 'Amantii' jedhama.

Dhugaatiiwwan har'a ani arge keessaa baay'een isaanii kan nama macheessanii, karooraa ala yookiin jireenyaa ala nama godhanidha. Kanaaf dhugaatiiwwan kun bifa nuti barbaanneen nuuf argamanidha.

Namni biyya kanaa hundumtuu osoo qonnarratti bobba'ee argamee baay'ee gaariidha. Sababni isaa qonnarratti yoo hirmaatan biyyi kun gara guddinaatti gara dagaaginaatti deemuu dandeessi.

Oduu Oduun baayyeen isaanii oduu odeessaa ooluu yookaan haasawaa ooluu dubbachuu jaallatan. Namni hojii hin hojjenne yeroo isaa oduu irratti dabarsu immoo deemee deemee maal akka inni ta'u hin beeku.

Asxaan bareedina kan miidhaginaa akkam namatti tolaa! Osoo yeroo hundumaa iddoo boqonnaa ofii taa'anii asxaa biyya sanaa ilaalaa oolanii!

Oomishaalee suuparmarkeetii: Oomishaalee suuparmarkeetii jechuunii namni tokkoo hin daldala yoo ta'e mana keessatti gurgurtaa gurguru suni keessatti oomishaalee yookinimmoo meeshaalee inni gabaaf dhiyeessuu fi mana daldalaasaa keessatti walitti qabate jechuudha.

Faashinii jechuun wantoota kanaan dura biyya keessatti hin arganne yookiin ijaan argitee waan hin beekne tokko oomishamee gara biyyaa yoo dhufe wanti sun faashinii jechuudha.